Lumfanekiso ukhuluma nge sayensi efunda ngokwenqatshelwa kwezifo lendlela zokuze lapha emaqenjini lokhu kuqakathekile ngoba kulimukisa uzulu ukuze imikhuhlane ingamemetheki.

Umfanekiso ukhuluma nge science efunda ngokumemetheka kwezifo kanye lokwenqatshelwa kwazo emaqenjini. Abantu bafundiswa ngudokotela ukuze bazivikele kumikhuhlane ethile.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lwe"science"efunda ngembangela yezifo ezithile lendlela zokuyinqabela emaqenjini odokotela bafundisa umphakathi ngokuzivikela kumikhuhlane ethile engabahlasela.

Lumfanekiso ukhuluma nge Science efunda ngokuthelelwana kwezifo lokwenqatshelwa kwazo emaqenjini. Kuqakathekile ukuthi umphakathi waziswe ngendlela zokuthelelwana kwezifo ukuze uzivikele

Umfanekiso ukhuluma ngesayensi efunda ngembangela yemikhuhlane kanye lendlela yokwelatshwa kwayo emphakathini. ODokotela bayafundisa umphakathi ukuze usizakale, ulimuke njalo uzivikele kule imikhuhlane.

Lumfanekiso ukhuluma ngesayensi efunda ngembangela yemikhuhlane Kanye lendlela zokwelatshwa kwaleyo mikhuhlane emaqenjini. Odokotela bahlola abantu bebafundise ukuthi bazivikele njani kulemikhuhlane.

Lumfanekiso ukhuluma ngesayensi yokufunda mayelana ngembangela yemikhuhlane ethile lendlela yokunqabela leyimikhuhlane emaqenjini. Odokotela bayabahlola abantu bathole ukuba yini imbangela yemikhuhlane lezixazululo.

Umfanekiso ukhuluma ngesayensi efunda ngembangela yemikhuhlane kanye lendlela zokuyenqabela emaqenjini, uzulu ufundiswa ukuzivikela emikhuhlaneni ngodokotela labongikazi.

Umfanekiso ukhuluma nge science efunda mayelana lembangela yemikhuhlane kanye lendlela zokuyelapha emaqenjini. Odokotela labongikazi bayabafundisa abantu ngemikhuhlane etshiyatshiyeneyo lokuthi bengazivikela njani.

Lumfanekiso ukhuluma ngescience efunda ngembangela yemikhuhlane lendlela zokuyinqabela emaqenjini. Odokotela bayahlola imbangela zali mikhuhlane bafundise uzulu ukuthi angazivikela njani.

Lumfanekiso ukhuluma ngesayensi efunda ngokuthelelwana kwezifo lendlela ezingenqatshelwa ngayo emaqenjini. Lezi zifundo ziqakathekile ngoba zilungisa umphakathi kumbe uzulu.

Lomfanekiso ukhuluma ngesayenzi efunda ngembangela yezifo lendlela zokuzenqabela emaqenjini. Odokotela bafundisa umphakathi ngokuzinikela emikhuhlaneni ethile.

Lumfanekiso ukhuluma ngomntwana ohlatshwa ama jekiseni. Aqakathekile ama jekiseni la ngoba evikela umntwana emikhuhlaneni eyisi thupha engamlimaza kumbe imbulale.

Lomfanekiso ukhuluma ngomongikazi othontisela usane. Lokhu kuthontiselwa kuqakathekile ngoba kwenza usane luvikeleke emkhuhlaneni engabamba abantwana besebancane.

Lumfanekiso ubonisa indawo okutholakala khona amanzi, kuqakathekile ukuthi lezindawo zibe zindawo ezivikelikeyo, lezivalelekileyo, ukuze kubekhona ukuhlanzeka lokungaguli.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo eyisibhedlela. Esibhedlela lapha izigulane zihlolwa imikhuhlane etshiyeneyo njalo ziselatshwa imikhuhlane ngemithi etshiyatshiyeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngomongikazi ihlolwa umama iBP, kuqakathekile ukuhlola ibp ukuze umuntu azi ukuba ikhwelile noma iyehlile.

Lomfanekiso ukhuluma ngabagula ngokwenqondo. Abagula ngokwenqondo balelungelo lokuphila. Kumele banakekelwe njalo baphathwe kuhle njengaye wonke umuntu.

Lumfanekiso ukhuluma ngezifundo eziphathelane labagula ingqondo abagula ingqondo kumele benakekelwe njalo bavikeleke balalo labo ilungelo lokuphila

Lumfanekiso ukhuluma ngabantu abagula ngokwengqondo kubalulekile ukuthi benakekelwe lababantu ngoba belalo ilungelo lokuphila kuqakathekile njalo ukuthi belatshwe ukuze lesisifo siphele ukuze baphile njengabanye.

Lumfanekiso ukhuluma ngabagula ingqondo, abagula ingqondo balendawo abahlala kuzo. Kulezo indawo kumele bathole usizo lokwelapha lokunakakelwa ngendlela eqondileyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngamakilinika lezibhedlela. Emakilinika lezibhedlela kutholakala izikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngodokotela. Ezinye ngezokuhlola izigulane kanti ezinye ngezokwelapha. Zonke lezozikhali ezenza umsebenzi wabo ubelula.

Odokotela labo mongikazi ezibhedlela, sebelemitshina abayisenzisayo ukuhlola lokwelapha izigulane. Imitshina leyi iyenza umsebenzi wabo ubelula.

Umfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lamakilinika. Ezibhedlela lamakilinika kutholakala odokotela labongikazi kubuye kutholakale imitshina etshiyatshiyeneyo yokuhlola lokwelapha izigulane

Lumfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lamakilinika ezibhedlela lasemakilinika izigulani zithola usizo abagulayo bathola ukwelatshwa kuthi abanye bathole ukufundisa ukuze banqabele imikhuhlane ethile.

Lumfanekiso ukhuluma ngezisebenzi zasemakilinika, lasezibhedlela. Ezibhedlela, lemakiliniki, kukhona odokotela, labongikazi. Lababantu, basebenza ukuhlola, lokwelapha, izigulane.

Lumfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lemakilinika. Ezibhedlela kutholakala odokotela, kanti emakilinika kutholakala abongikazi lababantu bonke belapha izigulane, bezipha izixwayiso ngemikhuhlane ethile.

Lapha kukhulunywa ngesigulane, esihlolwa ekilinika, kumbe esibhedlela, ngudokotela. Lesisigulane, siyaphiwa umuthi ofaneleyo, ohambelana lesifo esimhlaseleyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lema kilinika . Ezibhedlela lemakiliniki kutholakala izikhali esisetshenziswayo lezitshiyeneyo .Ezinye zalezozikhali ngezokuhlola kanti ezinye ngezokwelapha izigulane lezo zikhali zenza umsebenzi ubelula .

Lumfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lamakilinika. Emakilinika lasezibhedlela abantu bathola usizo lokwelatshwa lezifundo ezitshiyeneyo. Abantu bafundiswa ukuzivikela emikhuhlaneni.

Lumfanekiso ukhuluma ngekilinika. Ekilinika kulabantu ngaphandle lama bhentshi okuhlala abagulayo belinde ukuthola usizo. Kulabomongikazi abamelele ukwelapha abagulayo.

Lumfanekiso ukukhuluma ngendawo okubelethela khona abesifazana esibhedlela. Iqalathekile lindawo ngoba yikho lapho omama abatholela khona abantwana besizwa ngbongikazi lamadokotela.

lumfanekiso ukhuluma ngendawo eyiklinikha, eklinika kuhlolwa izinto ezitshiyeneyo ezigoqela i BP isisindo lokuthi umzimba omuntu utshisa okungakanani

Umfanekiso ukhuluma ngokuhlatshwa kwabantwana ukuhlatshwa kwabantwana kubenza bavikeleke emkhuhlaneni engabalimaza kumbe ibabulale besesebancane.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo kwezempilakahle. Kwezempilakahle abantu bafundela imisebenzi etshiyetshiyeneyo abanye bafundela ubudokotela kanti abanye bafundela ubongikazi. Balezikhali ezinenginengi abazisebenzisayo.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yabezempilakahle. Ngezempilakahle abantu bafundela imsebenzi etshiyeneyo abanye baba ngodokotela abanye babe ngomongikazi lalolalo ufundela umsebenzi wakhe elaphe izigulane.

Umfanekiso ukhuluma ngemfundo yezempilakahle. Kumfundo yezempilakahle kuqeqetsha odokotela labomongikazi. Bafundiswa ngezifo ezithile lendlela zokwelapha lezo zifo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo kwezempilakahle. Kwezempilakahle abafundi bafundiswa ukuba ngabongikazi kanti abanye bafundela ukuba ngodokotela. Bonke laba bafundi bafundiswa ukulapha abantu.

Lumfanekiso ukhuluma ngokufunda kwezempilakahle. Kwezempilakahle abantu bafundiswa okunengi okugoqela ukudla okwakha umzimba, lokudla okubavikela emikhuhlaneni. Lokhu kwenza bavikeleke bangaguli mangamanga.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo kwezempilakahle. Kwezempilakahle abanye bafundela ukubangodokotela kanti abanye ngabongikazi ngulowo lalowo wenza umsebenzi ohambelana lezifundo azenza kubanga lesecondary.

Lumfanekiso ukhuluma ngemfundo yakwezempilakahle, kwezempilakahle abantu bafundela imisebenzi etshiyeneyo engaba yikuba ngudokotela mhlawumbe umongikazi lowo ofundele lowo msebenzi uyelapha izigulane.

Umfanekiso ukhuluma ngomkhankaso wokulimukisa uzulu ngemikhuhlane ethile. Emkhankasweni uzulu uyaxwayiswa ukuba azivikele njani kumikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Uphinda aziswe ukuba nxa esethe wabalayo angasizakala njani.

Lumfanekiso ukhuluma ngomkhankaso wokufundisa abantu ukuze bazivikele emikhuhlaneni ethile. Emkhankasweni abantu bafundiswa indlela zokuzivikela ngendlela abangasebenzisa ukwenqabela lezo zifo.

Lelibhakani likhuluma ngendawo zemtholampilo elizweni lase Rwanda. Kuqakathekile ukuthi abantu babekwazi ukuthi imtholampilo ingakuphi kwendawo elizweni laseRwanda.

Lomfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lamakilinika. Ezibhedlela lamakilinika kuyatholakala izimota ezingama ambulenzi ezithwala izigulane, lezimota zibuye zithwale njalo lemithi yokunceda abagulayo.

Lapha kukhulunywa ngezigulane ezisesibhedlela zilele emibhedeni yazo kulapho ezithola khona usizo lokwelatshwa ziseduze labongikazi kanye labodokotela.

Lumfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lamakilinika. Kulezindawo kukhona abongikazi, odokotela kanye labomabhalani. Bonke lababantu baphathisa ekwelatshweni kwezigulani ngendlela eqondileyo

Umfanekiso ukhuluma ngebhakane lesibhedlela kumbe ekilinika kuvamile ukuthi atholakale amabhakane alolu hlobo ukuze abethekela lezi ndawo bengalahleki. Yileyo laleyo ndawo itshengisiwe ingaphi kwakhona.

Lumfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lamakilinika. Ezibhedlela lemakilinika kutholakala odokotela labomongikazi, kulezindawo zikhona izikhali ezisetshenziswa yilezi zisebenzi ukuze umsebenzi wazo ubelula.

Umfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lamakilinika, abantu bayakhona nxa begula ukuze bathole usizo abanye bavakatshela izihlobo ezigulayo, odokotela labomongikazi bayelapha abantu.

Lumfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lamakilinika. Ezibhedlela lemakiliniki bakhona odokotela labomongikazi abelapha abantwana babahlola ukuze bathole imbangela yezifo Ngemva kwalokho bayaphiwa imithi ehambelana lezifo zabo

Lumfanekiso ukhuluma ngezisebenzi zabezempilaklahle. Kulezi zisebenzi kulezisebenzi ezitshiyeneyo ezigoqela odokotela, abongikazi, omabhalani njalo njalo.

Umfanekiso okhuluma ngezibhedlela lamakliniki kulezindawo kutholakala odokotela labongikazi bonke lababantu benza umsebenzi wokuhlola lokwelapha izigulane Balakho ukutholakala odokotela labongikazi abasafundela umsebenzi.

Lumfanekiso ukhuluma nge zibhedlela lamakilinika ku lezindawo kutholakala izisebenzi ezitshiya tshiyeneyo ezinye ngomabhalane ezinye ngabongikazi ezinye ngodokotela bonke baphathiseka ekwelatshweni kwabantu.

Lumfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lamakilinika. Ezibhedlela lemakilinika kutholakala odokotela labongikazi. Odokotela labongikazi belapha izigulane beqale bazihlola.

Leli bhakani likhuluma ngezibhedlela lamakilinika. Kuvamile ukuthi amabhakani alelohlobo atholakale endaweni ezitshiyeneyo. Likhomba lapho ukutholakala khona ekilinika kumbe esibhedlela kuleyo ndawo.

Lumfanekiso ukhuluma ngamakilinika lezibhedlela .Emakilinika lezibhedlela kutholakala izkhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngodokotela labongikazi .Kukhona njalo izikhali zeICT

Lumfanekiso ukhuluma ngesibhedlela esithile . Kulesi sibhedlela ikhona iflegi yelizweni lase Rwanda . Ezibhedlela lapha kusebenza omongikazi labo dokotela bonke laba bantu baphathisana ekwelatshweni kwezigulani .

Umfanekiso ukhuluma ngezibhedlela lamakilinika ezibhedlela kutholakala izikhali ezinengi zokuhlola imbangela yomkhuhlane lokhu kwenza odokotela labo mongikazi bathole izixazululo

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo eyikilinika, ekilinika kulomongikazi obhala imininingwana ethile abantu bathola ukwelatshwa losizo emakilinika.

Umfanekiso ukhuluma ngabantu abasebenzisa izikhali ze ICT. Izikhali ze ICT zenza abantu bathaphe ulwazi olunengi olutshiyeneyo, kanti kuba lula lokufunda.

Lumfanekiso ukhuluma ngesibhedlela ,ezibhedlela abantu bathola usizo ukuze baphephe emkhuhlaneni ethile .Abantu bayelatshwa baphinde bathole imfundiso yokuzivikela lemuli zabo emkhuhlaneni.

Umfanekiso ukhuluma ngezigulani lalaba ababavakatsheleyo. Ukuvakatshelwa kwezigulani kuzenza zizizwe ngcono njalo zibelethemba lokuphila. Ziphathelwa ukudla lezithelo ezitshiyeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi eyelapha ngaphakathi. Odokotela bayahlola umuntu izitho zangaphakathi ezigoqela amathumbu , izibindi, inhliziyo, izinso lokunye

Umfanekiso ukhuluma ngemithi esetshenziswa ukwelapha ngaphakathi .Odokotela bayamhlola umuntu izitho zangaphakathi ezigoqela inhliziyo ,izibindi ,izinso lokunye . Ngemuva kokuhlowa isigulani siphiwa umuthi ohambelana lesifo.

Lumfanekiso ukhuluma ngomuntu ohlaselwe ngomkhuhlane wamehlo ,umkhuhlane wamehlo lo ungaba ubangelwe yizitho zomzimba zangaphakathi odokotela bayahlola basebesipha umuntu umuthi ofaneleyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kwezifo zezitho ezingaphakathi . Ekwalatshweni lapha odokotela bahlola isbindi ,izinso amaphaphu kanye lenhliziyo .

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi eyelapha izifo zangaphakathi kanye labodokotela abelapha abantu abadala, izifo zangaphakathi zingagoqela inhliziyo, izibindi, amathumbu lokunye okutholakala ngaphakathi.

Lumfanekiso ukhuluma ngodokotela ohlola umama ozithweleyo. Kuqakathekile ukuhlolwa kukamama ozithweleyo ukuze kubonakale ukuba umntwana uhlezi kuhle loba hatshi.

Lapha kukhulunywa ngezinto umuntu angamelanga azenze ukuze ahlaselwe ngumkhuhlane we asima. Akumelanga umuntu angenwe ngumqando abheme kumbe asebenzise amasepa kumbe amaphefumu anamandla.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi eyelapha ingaphakathi yomuntu .Ekwelatshelweni lapha odokothela bahlola inhliziyo, izibindi lokunye okutholakala ngaphakathi komuntu.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi eyelapha ngaphakathi. Ekwelapheni kwaleyimithi odokotela bayahlola izitho zangaphakathi ezigoqela inhliziyo, izibindi lokunye.

Umfanekiso ukhuluma ngemithi esetshenziswa ukwelapha ngaphakathi. Limithi iyelapha izifo ezitshiyeneyo ezigoqela izifo zenhliziyo, izifo zezibindi lokunye okutholakala phakathi komuntu.

Lumfanekiso ukhuluma ngudokotela ohlola isigulane. Ukuhlolwa kwesigulane kwenza kubonakale ukuba sikhathazwa yini. Lokuthi singancedwa njani, ukuze leso sifo siphele.

Umfanekiso ukhuluma ngamaphaphu ahlaselwe ngumkhuhlane weAsima. Umkhuhlane weAsima wenza lo omhla omhlaseleyo kubenzima ukuthi aphefumule.

Umfanekiso ukhuluma ngabezempilakahle, abezempilakahle benza insizwe sikhubeke phambili ngoba beselapha abagulayo lokubasiza ukuze bevikeleke emkhuhlaneni ethile.

Lapha kukhulunywa ngendawo okuhlolwa khona imbangela yemikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Abahlola limikhuhlane ngodokotela , ekuhloleni lapha bengathatha igazi, umchemo kumbe amathe ukuze babone imbangela yaleso sifo.

Lapha kukhulunywa ngendawo okuhlolwa khona imbangela yezifo ezitshiyatshiyeneyo. Zikhona izikhali ezisetshenziswa ngodokotela ukuhlola lezo zifo. Ekuhlolweni kungathathwa igazi kumbe umchemo wesigulani.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo okuhlolwakhona imbangela yomikhuhlane kulezindawo kusetshenziswa izikhali ezitshiyatshiyeneyo, kungahlolwa umchemo, igazi kumbe amathe ukuze kutholakale imbangela yomkhulane.

Umfanekiso ukhuluma ngezindawo okuhlolwa imbangela yezifo ezithile ekuhloleni lapha kungathathwa umchemo, amathe loba igazi kusetshenziswa imitshina ethile ukuze kubonakale ukuba yini imbangela yaleso sifo.

Lumfanekiso ukhuluma ngezindawo okuhlolwa khona imbangela yezifo, kulezindawo kutholakala imitshina etshiyatshiyeneyo eyiyoesentshenziswayo ekuhlolweni lapha kungathathwa igazi, umcemo lokunye.

Lumfanekiso ukhuluma ngezindawo okuhlolwa khona imbangela yezifo ezithile. Ekuhlolweni lapha kungathathwa igazi kumbe umchemo. Kuqakathekile ukuhlolwa kwembangela ukuze kutholakale ukwelatshwa kwaleso sifo.

Lumfanekiso ukhuluma ngezindawo okuhlolwa khona imbangela yemikhuhlane lezifo ezithile kulezikhali ezitshiyatshiyeneyo ezenza lumsebenzi kungahlolwa igazi kuhlolwe umchemo ukuze kubakale imbangela yomkhuhlane.

Lumfanekiso ukhuluma ngezindawo okuhlolwa khona imbangela yemikhuhlane lezifo ezithile. Lezindawo zenzq kubelula kubodokotela ukwelapha abagulayo ngoba sebesazi ukuba umkhuhlane udalwe yini.

Lumfanekiso ukhuluma ngezindawo okuhlolwa khona imbangela yezifo ezithile, Kuqakathekile ukuhlolwa kwembangela yezifo. Ukuze odokotela bathole isixazululo salowomkhuhlane. Welapheka lula umuntu, ma sekusazakala.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo okuhlolwa khona imbangela yezifo kuzigulane. Ekuhlolweni lapha kungathathwa igazi loba umchemo. Lezindawo ziqakathekile ngoba odokotela bathola izixazululo zokwelapha izigulane.

Umfanekiso ukhuluma ngezindawo okuhlolwa khona imbangela yemikhuhlane. Kubakhona imitshina esetshenziswayo ukuhlola. Ekuhlolweni lapha kungathwa igazi, umchemo, amathe kumbe okunye..

Lu mfanekiso ukhuluma ngezindawo okuhlolwa khona imbangela yemkhuhlane ethile lezi ndawo zenza kube lula kubodokotela ukuthola isixazululo semikhuhlane ethile balapheka lula abagulayo nxa sekutholakele imbangela

Lumfanekiso ukhuluma ngezindawo okuhlolwa khona imbangela yezifo ezithile kulezindawo umuntu angahlolwa kuthathwa igazi, umchemo, amathe lokunye umuntu angahlolwa kuba lula ukwelatshwa isifo esimkhathazayo.

Lowu mfanekiso ukhuluma ngezindawo okuhlolwa khona imbangela yemikhuhlane ethile izigulane ziyahlolwa ukuba zibulawa yini ekuhlohlweni lapha kungathathwa igazi , amathe, umchemo ukuze kubonakale ukuba isifo sidalwe yini.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo okuhlolwa khona imbangela yezifo kuzigulani .Ekuhloweni lapha kungathathwa umchemo loba igazi ukuze odokotela babone ukuthi isgulane bangaselapha njani .

Lomfanekiso ukhuluma ngendawo okuhlolwa khona imbangela yezifo ezithile ekuhlolweni lapha kunga thathwa igazi umchamo kumbe amathe ngemva kokuhlolwa isigulani sokwazalala ukuthi singalatshwa njani.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo okuhlolwa khona izigulani. Ekuhlolweni kwezigulani kusetshenziswa imitshina eyenelisa ukubona ukuba isifo sidalwa yini .Lokhu kwenza amadokotela athole umuthi wokwelapha leso sifo .

Le yimitshina yokwelapha etshiyatshiyeneyo. Limtshina ibamba izifo ezitshiyeneyo yenze lomsebenzi wabodokotela ube lula ngoba sebekwazi ukuba isigulane sifuna ukwelatshwa njani.

Lumfanekiso ukhuluma ngodokotela othontisela umntwana umuthi kuqakathekile ukuthi abantwana abancane bavikeleke ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane eyisithupha ebulala abantwana besesebancani.

Lumfanekiso ukhuluma ngokubelethwa lokwelatshwa kwabantwana kuqakathekile ukuthi abantwana belatshwe ukuze bavikeleke emikhuhlaneni engabalimaza besese bancane.

Lumfanekiso ukhuluma ngomama ohlabisa umntwana esbhedlela, ukuhlatshwa kwabantwana kwenza bavikeleke emikhuhlaneni engabalimaza kumbe ibabulale. Eminye yale imikhuhlane ingabayenza bagogeke bangakhuli ngendlela.

Lumfanekiso ukhuluma ngokunakekelwa kwabantwana emakilinika lasezibhedlela, abantwana bayahlatshwa amajekiseni kumbe bathontiselwe imithi ethile ukuze bavikeleke emikhuhlaneni. Ukungathontiselwa kumbe ukungahlatshwa kwabantwana kungabenza bakhubazeke kumbe bagule bafe.

lo mfanekiso ukhuluma ngezempilakahle eziphathelane lezingane izingane ziyahlolwa emakilika njalo zihlatshwa amajekiseni lokuthontiselwa imithi etshiyatshiyeneyo

Lumfanekiso ukhuluma ngokuzithwala kanye lempilakahle ephathelane labantwana. Abantwana bayahlatshwa lokuthontiselwa ukuze bavikeleke emkhuhlaneni engabalimaza.

Lumfanekiso ukhuluma ngodokothela olungiselela ukuhlaba umntwana. Kuqakathekile ukulatshwa kwabantwana ngoba kusenza bavikeleke emkhuhlaneni kanti basile nxa begula.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa ngabezempilakahle, izikhali lezi zenza umsebenzi wokuhlola kumbe ukwelapha abagulayo, lezi zikhali zisetshenziswa ngodokotela labongikazi ukuze umsebenzi wabo uphumelele.

Lumfanekiso ukhuluma ngombheda oqondiswayo owokuthwala izigulani. Olimeleyo angafakwa kulombheda agijinyiselwe lapha athola khona usizo. Uqakathekile lumbheda ngoba wenza kubelula ukuthwala izigulani.

Lomfanekiso ukhuluma ngenguwo ezitholakala ezibhedlela. Lezi nguwo zilusizo kakhulu kuzigulane. Izigulane ma zigula zimbatha zona lezinguwo ukuze zifundumale, njalo zingangenwa yimqando.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali zakwezempilakahle. Kulo umfanekiso sibona amagilovisi, amagilovisi ayasetshenziswa ukonga abagulayo lokubamba ezinye izinto ezilencekeza esibhedlela.

Lumfanekiso ukhuluma ngebhokisi lefirst Aid. Leli bhokisi lihlala izikhali ezitshiyatshiyeneyo ezokusiza umuntu engakahanjiswa esibhedlela kumbe ekilinika.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa kwezempilakahle yizigelo ezinenginengi eziyimihlobo eyehlukeneyo lezizigelo zisetshenziswa ukuhlinza abantu abalehlupho oluthile.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezitholakala kwezempilakahle. Lezi zikhali ngezitshiyatshiyeneyo ezinye zisebenziswa ukulala ubugulane, ezinye ngezisetshenziswa ukuhlola, ezinye lazo zisebenzisa ukwelapha.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa ezibhedlela lasemakilinika. lezizikhali zenza umsebenzi wabodokotela labomongikazi ubelula. Ezinye zalezizikhali ngezokwelapha kanti ezinye ngezokuhlola lokuphathisa izigulane.

Umfanekiso ukhuluma ngesikali esisetshenziswa emtholampilo. Lesi sikhali sisetshenziswa ukuhlola izigulani ukuze kubonakale imbangela yomkhuhlane. Ezinye zalezi sikhali sisetshenziswa ukwelapha abagulayo.

Lapha kukhulunywa ngezikhali ezitshiyatshiyeneyo ezisetshenziswa esibhedlela. Ezinye ngezokuhlola izigulane ezinye ngezokwelapha. Lezizikhali zisetshenziswa ngoDokotela laboMongikazi.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa kwezempilakahle ezinye zalezi zikhali ngezokuhla izigulane ukuze kubonakale ukuba imbangela yomkhuhlane yini lezi zikhali zisiza odokotela ukuphuma lesixazululo.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa ngabezempilakahle lezi zikhali zisebenza imsebenzi etshiyeneyo ezinye ngezokuhlola lokwelapha izigulani zonke lezi zikhali ziphathisa umsebenzi wabodokotela labongikazi.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali zokuhlola lokwelapha izigulane. Lezi zikhali zenza umkhuhlane utholakale lapho okhona, kanti lamadokotela athola indlela zokwelapha lesi sifo.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali etshiya tshiyeneyo ezisetshenziswa kwezempilakahle ezinye zalezi zikhali ngezokuhlola kanti ezinye ngezokwelapha izigulane lezi zikhali zenza umsebenzi wabo dokotela labongikazi ubelula.

Lumfanekiso ukhuluma ngezinsiza zokwelapha, lezinsiza zokwelapha zingasetshenziswa ukuhlola ukwelapha kumbe ukusekela labo abalezifo ezitshiyeneyo. Lezi zinsiza zokwelapha zisetshenziswa ngodokotela ukuze babone izifo.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa kwezempilakahle, lezi zikhali zenza imsebenzi etshiyatshiyeneyo, ezinye ngezokuhlola izigulani kanti ezinye ngezokwelapha izigulani kusiya ngokuthi zigula mkhuhlani bani.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali zabezempilakahle ezitshiyeneyo. Ezinye zalezi zikhali ngezokuhlola izigulane, ezinye ngezokubeka imithi. Amanye ngamakhabothi ahlala imithi etshiyatshiyeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali zakwezempilakahle. Lezizikhali, zisetshenziswa ngodokotela, labongikazi. Ukuhlola kumbe ukwelapha izigulane. Ekuhloleni lapha, kungathathwa igazi, umchemo, loba amanzi,

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa ezibhedlela lasemakilinika lezi zikhali zenza imsebenzi etshiyeneyo, ezinye ngezokuhlola izigulane kanti ezinye ngezokwelapha zonke zenza umsebenzi wamadokotela labomongikazi ube lula.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezitholakala kwezempilakahle ezinye zalezi zikhali zingubo ezisetshenziswa yizigulane ma zigula ziqakathekile lezi ngubo ngoba zenza bathole ukukhudumala.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezithize ezisetshenziswa ngabezempilakahle. Kulo umfanekiso kulamakhabothi asetshenziswa ukugcinela imithi. Lamakhabothi enza kube lula ukusebenza.

Umfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa emtholampilo. Lezi izikhali ngezokuhlola ezinye zazo ngezokulapha izigulane. Lezi izikhali zenza umsebenzi wabodokotela labomongikazi ubelula.

Umfanekiso ukhuluma ngezikhali ezitholakala esibhedlela, kukhona umbheda kubekhona itafula lokufaka imithi zonke lezi zikhali ziphathisa abagulayo ekulatshweni.

Lumfanekiso lo ukhuluma ngebhumu kwezempilakahle kuqakathekile ukuba lebhimu ukuze izibi zingagcwali indawana yonke. Ibhumu leli lisetshenziswa ukujikelwa izibi kwezempilakahle.

Lumfanekiso ukhuluma ngezinsiza zokwelapha. Lezi nsiza zokwelapha zingasetshenziswa ukuhlola ukwelapha kumbe ukusekela labo abagula uzifo ezithile. Lezi nsiza zokwelapha zisetshenziswa ngodokotela ukuhlola lokubona imikhuhlane ethile.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezitshiyeneyo ezitholakala emtholampilo akhona amakhabothi wokugcinela imithi Kanye lezinye izikhali ezithile ezinye ngezokuhlola izigulani

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali zokwelapha kwezempilakahle, lezi zikhali ezisetshenziswa ukuhlola izigulane ukuze kubonakale imbangela yezifo kuba lula kubodokotela ukwelapha izigulane.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa kwezempilakahle, izikhali lezi ziqakathekile ngoba yizo ezihlola abantu ukuze kubonakale imbangela yesifo .Kubalulake ukuyelatshwa kwalowo muntu.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa ezibhedlela, eminye yalimithi ngeyokuhlola kanti eyinye ngeyokwelapha izigulane akhona amakhompuyutha asetshenziswayo ukugcina ulwazi oludingwa ngamadokotela imihla ngemihla.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Kulezizikhali ezinye zakhona yizigelo zokuhlinza abagulayo kanti ezinye ngezokuhlola imikhuhlane ethile.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ezibhedlela lasemakilinika .Ezinye zalezi zikhali ngezokuhlola imikhuhlane yezigulane kubekhona ezisetshenziswa ukwelapha izigulane

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezitholakala ezibhedlela lasemakilinika, lezi zikhali zisetshenziswa ukuhlola lokwelapha izigulani, ukuhlolweni kungathathwa umchemo amathe kumbe igazi.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa kwezempilakahle ezinye zalezi zikhali ngezokuhlola izigulane ezinye zazo ngezokwelapha izigulane ukuze zisile kulezi zifo

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezisetshenziswa emtholampilo. Kusetshenziswa izikhali ezitshiyatshiyeneyo, ezigoqela izigelo lokunye. Ezinye zalezi zikhali ngezokuhlola izigulane kanti ezinye ngezokwelapha.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali zokuhlola lokwelaphela abantu lezi zikhali ziyenza kubelula ukubona umkhuhlane ohlupha umuntu kubalula lakumadokotela ukuthi badinge isixazululo salowo mkhuhlane.

Lumfanekiso ukhuluma ngezikhali ezitholakala ezibhedlela lasemakiliniki ezinye zalezi zikhali ngezokuhlola abagulayo kanti ezinye ngezokwelapha lezi zikhali zenza umsebenzi wabo dokotela labongikazi ubelula.

Lumfanekiso ukhuluma ngezigelo ezitshiyeneyo, lezi yizigelo ezisetsheziswa ngodokotela ekuhlizeni abantu kukhona abantu abadinga ukwelatshwa ngokuhlizwa.

Lapho kukhulunywa ngohlobo lwamaphilisi lokwelapha amehlo. Kuloluhlobo lamaphilisi zikhona izixwayiso ezimele zilandelwe ngulowu owasebenzisayo. Ukungalaleli izixwayiso kungenza lowo owasebenzisayo engapholi ngendlela.

Umfanekiso ukhuluma ngohlobo lomuthi wesilungu osetshenziswa kulezinsuku. Lumuthi ngowokwelapha umkhuhlane wesifuba kulezixwayiswa ezimele zilandelwe nxa umuntu ewusebenzisa lumuthi.

Umfanekiso ukhuluma ngohlobo lomuthi wesilungu osetshenziswa ngakulezinsuku lumuthi ngumuthi wokwelapha ukukhwehlela kulezixwayiso ezibhaliweyo ezimele zilandelwe ngulowo owusebenzisayo.

Umfanekiso ukhuluma ngohlobo lomuthi wesilungu osetshenziswa kulezi insuku. Kule imithi zikhona izixwayiso okumele zilandelwe ukuze isebenze ngendlela limithi. Limithi itholakala ezindaweni ezithengiswa khona uhlobo lwemithi enje.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu esetshenziswa ngakulezi nsuku kulemithi kulezixwayiso ezimele zilandelwe yilabo abayisebenzisayo limithi itholakala ezindaweni okuthengiswa khona imithi.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu esetshenziswa kulezinsuku. Kule imithi kuba lezixwayiso okumele zilandelwe ngulowo oyisebenzisayo. Limithi itholakala ezindaweni okuthengiswa khona imithi.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lwamaphilisi atshiyetshiyeneyo. Lamaphilisi asetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo, alezixwayiso ezimele zilandelwe yilabo abawasebenzisayo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu yalezi insuku. Le mithi eyelapha izifo ezitshiya tshiyeneyo. Kulezixwayiso ezimele zilandelwe ngolowo oyisebenzisayo ukuze isebenze ngendlela.

Umfanekiso ukhuluma ngohlobo lomuthi wesilungu osebenza ngakulezi insuku. Lumuthi ngumuthi wokwehlisa iBP. Lumuthi ungatholakala ezindaweni okuthengiswa khona imithi.

Umfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu esetshenziswa kulezi insuku. Limithi itholakala endaweni ezithengiswa khona imithi yaloluhlobo. Kule imithi zikhona izixwayiso ezimele zilandelwe yilabo abayisebenzisayo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu etholakala kulezi insuku. Limithi iba lezixwayiso emele zilandelwe yilabo abayisebenzisayo ukungalandeli izixwayiso kungenza lowu owusebenzisayo lomuthi engapholi ngendlela efaneleyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo thile lwamaphilisi. Lamaphilisi ayatholakala endaweni ezithengiswa khona imithi. Kulezixwayiso ezimele zilandelwe ngulawo owanathayo. Ukungalandeli izixwayiso kungaphazamisa impilakahle yalowo owasebenzisayo.

lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lumuthi wesilungu otholakala kulezi insuku lomuthi ulezixwayiso okumele zilandelwe ngabawusebenzisayo lumuthi uyatholakala ezindaweni ezithengisa imithi yalowomhlobo

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu. Loluhlobo lomuthi lulezixwayiso okumele zilandelwe. Owusebenzisa engalandeli izixwayiso ulakho ukuthola imiphumela engafanelanga.

Lumfanekiso ukhuluma ngomhlobo womuthi wesilungu osetshenziswa ngakulezinsuku zikhona izixwayiso ezimele zilandelwe yilabo abawusebenzisayo ukuze usebenze ngendlela limithi iyatholakala endaweni okuthengiswa khona imithi.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu yalensuku zalamuhla. Limithi iqakathekile ngoba yenza abantu besile emkhuhlanenile ebehlaselayo kulezinsuku.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo oluthile lwemithi yesilungu esetshenziswa ngakulezi insuku. Iqakathekile limithi ngoba yelapha izifo ezitshiyeneyo. Iyatholakala lendawo okuthengiswa khona limithi.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu esetshenziswa kulezi insuku lemithi itholakala emafamasi okuthengiswa khona imithi, limithi ilezixwayiso ezimele zilandelwe yilabo abayisebenzisayo ukuze basile.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lwamaphilisi athile loluhlobo lwamaphilisi lwelapha isifo esithile .Zikhona izixwayiso ezimele zilandelwe ngulowo owasebenzisayo .Lamaphilisi ayatholakala endaweni ezithengiswa imithi etshiyeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu etholakala kulezi insuku. Kule imithi kulezixwayiso, ezimele zilandelwe yilabo abayisebenzisayo. Ukungalandeli izixwayiso, kungenza ogulayo, angapholi ngendlela efaneleyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu ngensuku zanamuhla. Limithi iqakathekile ngoba yelapha izifo ezithile. Ngulowo lalowo uyakwazi ukuyezithengela umuthi wokumelapha endaweni etholakala khona.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lomuthi wesilungu otholakala kulezi insuku lumuthi ngowokugcoba. Lumuthi ulezeluleko ezimele zilandelwe ukuze owusebenzisayo aphole ngendlela.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu yensuku zanamuhla. Limithi iqakathekile ngoba yelapha izifo ezitshiyeneyo esihlangana lazo nsukuzonke.. ngaphandle kwayo limithi ukugula kwabantu kunga kusanda

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu etshiyeneyo. Limithi yesilungu itholakala endaweni lapho okuthengiswa khona imithi. Limithi iba lezixwayiso, ezimele zilandelwe yilabo abayisebenzisayo.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lwamaphilisi athile. Loluhlobo lwamaphilisi luqakathekile ngoba lwelapha isifo thile. Odokotela labomongikazi bayazioha izigulane lezixwayiso zokusebenzisa lawomaphilisi.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu esetshenziswa ngakulesi insuku. Kule imithi kulezixwayiso okumele zilandezwe yilaba abayisebenzisayo. Le mithi iyatholakala endaweni ezithengiswa khona imithi yaloluhlobo.

Lumfanekiso ukhuluma ngo muthi wesilungu owekwelapha osebenziswa kulezi insuku kulemithi zikhona izixwayiso okumele zilandelwe ngulo owusebenzisayo ukungalandeli izixwayiso kungenza lo owusebenzisayo engapholi ngendlela efaneleyo

Lapha kukhulunywa ngemithi yesilungu etshiyatshiye neyo limithi iyelapha izinto ezitshiyatshiyeneyo limithi itholakala ezindaweni okuthengiswa khona imithi yalolu hlobo

Lapha kukhulunywa ngomuthi wesilungu wokwelapha izinyamazana. Kulo umuthi kulezixwayiso ezimele zilandelwe nxa kuselatshwa lezo nyamazana. Lumuthi uvikela izinyamazana emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Umfanekiso ukhuluma ngomuthi wesilungu osetshenziswa ngakulezinsuku. Imithi itholakala ezindaweni ezithengisa khona imithi. Zikhona izixwayiso ezimele zilandelwe yilaba abawusebenzisayo

Lumfanekiso ukhuluma ngomuthi wesilungu osetshenziswa ngakulezi insuku limithi yelapha izifo ezitshiyatshiyeneyo limithi ilezixwayiso ezimele zilandelwe yilabo abawusebenzisayo.

Lapha kukhulunywa ngomuthi weAllergy. Lumuthi ulezixwayiso, ezimele zilandelwe ngulowu owusebenzisayo. Lumuthi uyatholakala endaweni ezithengisa khona, imithi yesilungu.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lomuthi wesilungu otholakala kulezinsuku, kulo umuthi zikhona izixwayiso ezimele zilandelwe, ongalandelanga izixwayiso ulakho ukungatholi imphumela ayikhangeleleyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu yensuku zanamuhla. Limithi iqakathekile ngoba yelapha izifo esihlangana lazo mihla ngemihla.

Lumfanekiso ukhuluma ngomuthi we aleji, uqakathekile umuthi we aleji ngoba uyenza laba abalalo mkhuhlane baphephe ekubanjweni yi aleji

Lumfanekiso ukhuluma ngamafutha enziwa yinhlaba. Amafutha yenza ijwabu lomuntu libe lihle njalo ayelapha.

Lo ngumuthi wokwelapha umkhuhlane wophepha lomvimbano, kulezixwayiso ezenza lowo obanjwe yilowo mkhuhlane akwazi ukuba kumele awunathe njani ukuze aphile aphephe kulowo mkhuhlane.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lwamaphilisi oluthile. Amaphilisi kumele anathwe kulandelwa izeluleko eziyabe zibhaliwe ukuze lowu owanathayo angamlimazi esebenze ngendlela.

Lumfanekiso ukhuluma ngezindawo okugcinwa khona kumbe okwelatshwa khona abagula ingqondo abagula ingqondo balalo ilungelo lokuphila kungakho kumele banakekelwe bathole ukwelatshwa lokuhlala kuhle.

Umfanekiso ukhuluma ngendawo okwelatshwa khona abagula ngokwenqondo, ziqakathekile lezindawo ngoba labo abagula ngokwenqondo balalo ilungelo lokuphila, kumele belatshwe ukuze baphile kahle.

Lo umfanekiso ukhuluma ngodokotela abelapha abantwana. Abantwana bayelatshwa bahlolwe ngodokotela ukuze babonakale ukuba bahlutshwa yini. Abantwana babuye bahlatshwe kumbe bathontiselwe ukuvikela imikhuhlane engaba sahlasela .

Umfanekiso ukhuluma ngehlobo labodokotela abelapha insane, abantwana kumbe abantu abadala. Labo odokotela bayabahlola labo abagulayo besebethola imbangela yemkhuhlane. Baphiwa imithi ngemva kwalokhu.

lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lwemikhuhlane ehlasela abantwana le mikhuhlane kumele ivikelwe ngokuhlatshwa ukuze umntwana angagogeki nxa uthe wambamba kuqakathekile ukuba abazali bazilandele lezizeluleko

Lumfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kosani lolu sane lufakwe isamende endaweni ezinengi zomzimba lokhu kungaba kubangelwe yikuthi lolusane lwephukile ngakho lendlela yindlela yokuba lululame.

Lumfanekiso ukhuluma ngabodokotela abelapha izingane labantwana .Loluhlobo lwabodokotela luqakathekile ngoba lunakekela impilakahle yengane lezisakhulayo .

Lumfanekiso ukhulama ngohlobo lwabadokotela abelapha insane abantwana kanye labantu abadala. Bayahlolwa laba abagulayo kutholakale imbangela yemikhuhlane ebahluphayo. Odokotela baba sebebanika imithi ehambelana lezifo abazibanjiweyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lwabodokotela abelapha izingane, abantwana kanye labantu abadala. Ziyahlolwa izigulane kutholakale imbangela yesifo. Ngemva kwalokho ziphiwa imithi ehambelana lezifo ezibaphetheyo ukuze bazinqobe.

Lumfanekiso ukhuluma ngomongikazi ohlola usane. Kuqakathekile ukuthi usane luhlolwe ukuze kubonakale ukuba lukhula kuhle ngendlela eqondileyo loba hatshi.

Umfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kwabantu imkhuhlane etshiyatshiyeneyo. Lokhu kwelatshwa kwenza abantu baphile ngcono kanti futhi baphephe lakuzifo ezitshiyatshiyeneyo ezibakhathaza mihlangemihla.

Lumfanekiso ukhuluma ngabantu abathwele inkukhu .Kuvamile ukuthi abantu bazifuyele inkukhu besenzela ukuthola inyama lamaqanda .Konke lokhu kuyikudla okwakha umzimba okwenza bavikeleke emkhuhlaneni.

Lumfanekiso ukhuluma ngezisebenzi ezitshiyeneyo kubangabezempilakahle, kulo umfanekiso sibona umongikazi ehlola isigulane, ziyahlolwa izigulane beseziphiwa imithi ehambelana lezifo abalazo

Lumfanekiso ukhuluma ngezisebenzi kwabezempilakahle izisebenzi lezi zenza imsebenzi otshiyeneyo abanye ngodokotela abahlola lokwelapha izigulane kuthi abanye ngomabhalani.

Lumfanekiso ukhuluma ngezisebenzi ezempilakahle izisebenzi zakweze mpilakahle zehlukene kusiya ngemisebenzi yazo bakhona odokotela kube khona omongikazi.

lomfanekiso ukhuluma ngesisebenzi sezempilakahle u dokotela ugqoke impahla ezimvikela ukuba athole imkhuhlane ezigulaneni u dokotela uyelapha izigulane ngendlela ezitshiyeneyo

Lumfanekiso ukhuluma ngezisebenzi zempilakahle. Abanye ngodokotela, abanye ngabongikazi. Ngulowo lalowu wenza umsebenzi ohambelana lebanga lakhe. Izigulane zithola usizo kuzo zonke lezi zisebenzi zempilakahle.

Lumfanekiso ukhuluma ngabasenze kwezempilakahle, kwezempilakahle bakhona odokotela kubekhona abomogikazi, omunye lomunye uqondana lomsebenzi awufundeleyo, bonke basizana ukwelapha izigulani ukuze ziphile.

Lumfanekiso ukhuluma ngezisebenzi zempilakahle. Ezisebenzini lapha bakhona odokotela bakhona abongikazi, kubekhona labomabhalani. Ngulowu lalowu wenza umsenzi ophathisa ekwelatshweni kwezigulane.

Lumfanekiso ukhuluma ngezisebenzi kwezempilakahle kulezisebenzi ezitshiyeneyo ezigoqela abongikazi, amadokotela kanye labomabhalane.

Umfanekiso ukhuluma ngezisebenzi zabezempilakahle lezi zisebenzi ezinye ngomongikazi kanti ezinye ngo dokotela lezi zisebenzi zisebenza ukuhlola lokulapha izigulane ukuze zibe lempilakahle.

Lumfanekiso ukhuluma ngezisebenzi kwezempilakahle, lezi izisebenzi zixoxa lezigulani lesi sisebenzi sixwayisa izigulane ngezifo ezithile sizifundisa lokuthi zizivikele njani emikhuhlaneni.

Lumfanekiso ukhuluma ngomongikazi ohlola isigulane amehlo. Ukuhlolwa kwenza kubonakale ukuba lowu mkhuhlane osemehlweni usufike kuliphi izinga lokuthi angasizwa njani.

Umfanekiso ukhuluma ngomongikazi othatha imithi etshiyatshiyeneyo. Imithi yenza abantu basile ekuguleni, kanti eminye iyabavikela ekuthini bangatholi.

lu mfanekiso ukhuluma ngemihlobo etshiyeneyo yemithi yokwelapha izigulane li mithi iqakathekile ngoba inqoba izifo ezithile ngu lowo lawo uyakwazi ukuzithengela owakhe umuthi

Lumfanikiso ukhuluma ngendawo okuthengiswa khona imithi yokwelapha izifo ezithile, iqakathelile lezi indawo ngoba zenza abantu bathole usizo lokunqoba imikhuhlane ebahlasela mihla lemihla.

Lumfanekiso ukhuluma ngekilinika. Eklilinika kukhona iambulensi ethwala izigulane nxa zigula. Eklilinika kutholakalla obongikazi abalapha abantu izifo ezitshiyetshiyeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu etshiyatshiyeneyo, limithi yelapha izifo zabantu ezehlukeneyo, imithi le ithengwa endaweni okuthengiswa khona imithi.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi etshiyeneyo yesilungu. Limithi ilusizo empilweni kazulu ngoba inqoba izifo ezitshiyeneyo. Abantu baphiwa imithi lezixwayiso ngodokotela ukuze baphephe.

lumfanekiso ukhuluma ngemithi etshiyatshiyeneyo etholakala ezindaweni okuthengiswa khona imithi imithi le iyenza abantu belapheke ezifweni ezibahlaseleyo mihla ngemihla

Lapha kukhulunywa ngemithi yesilungu etshiyatshiyeneyo , lemithi itholakala ezindaweni okuthengiswa khona imithi , imithi le ilezixwayiso okumele zilandelwe yilabo abayisebenzisayo.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo okutholakala khona imithi. Kule indawo kuthengiswa imithi etshiyatshiyeneyo. Ngu lo la lo engazithengela umuthi ohambelana lesifo sakhe. Kulezixwayiso ezimele zilandelwe kuleyo mithi.

Umfanekiso ikhuluma mgezikhali ze ICT ezitholakala okuthengiswa khona imithi lezizikhali ze ICT ziphathisa ekugcineni inombolo zabantu kanye lamabizo abantu abathenga imithi etshiyeneyo mihla ngemihla.

Leli bhakani likhuluma ngendawo okuthengiswa khona imithi. Kuvamile ukuthi kube lamabhakani okutshengisa ukuba indawo ethengisa umuthi ingaphi kwendawo. Lezi ndawo zisiza abantu ukuze banqobe izifo ezithile.

Lapha kukhulunywa ngemithi yesilungu etshiyeneyo. Limithi itholakala ezindaweni ezithengiswa imithi. Limithi ilezixwayiso ezimele zilandelwe ukuze oyisebenzisayo aphole ngendlela.

Lumfanekiso ukhuluma ngomongikazi ohlaba umntwana, abantwana balelibanga bayahlatshwa ukuze bavikeleke emkhuhlaneni eyisithupha ebulala kumbe ihlasele abantwana abasekuleli banga.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo okutholakala khona imithi yesilungu etshiyatshiyeneyo lezi ndawo imithi igcinwa khona ithengiswe khona othe wabhalelwa amaphilisi kumbe umuthi ngudokotela uqonda khona.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo eyi klinika .Kundawo eyi klinika kutholakala izakhiwo ekwelatshelwa khona abantu .Kubuye kutholakale lama ambulensi ,ayiwo athwala izigulane nxa zigula kakhulu .

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu etshiyeneyo. Limithi ilusizo emphakathini ngoba iphathisa ekwelapheni izifo ezibahlasela mihla ngemihla.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesilungu etshiya tshiyeneyo limithi yelapha izifo ezitshiya tshiyeneyo ebantwini ibalulekile ngoba isenza abantu babe lempilakahle baphephe kuzifo.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo okuthengiswa khona imithi etshiyatshiyeneyo .Limithi iyelapha abantu izifo ezitshiyeneyo, ngulowo lalowo uyakwazi ukuyezithengela umuthi wohlobo alufunayo .

Umfanekiso ukhuluma ngemithi etshiyatshiyeneyo imithi iyenza bantu basile kuzifo ezibahlasela mihla ngemihla bathole impilakahle,

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo okuthengiswa khona imithi, imithi etshiyeneyo ilusizo ebantwini ababanjwe ngumkhuhlane etshiyeneyo lokhu zwenza abantu bavikeleke njalo baphole kumikhuhlane.

Umfanekiso ukhuluma ngendawo okugcinwa khona imithi etshiyatshiyeneyo. Iqakathekile lindawo, ngoba abagulayo baphephela khona. Bethola usizo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yokwelapha izifo ezitshiyeneyo imithi le yenza impiakahle yabantu ibegcono , ngoba bethi bengagula bathole okungabazisa ngokuphangisa.

lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lwamaphilisi athile amaphilisi ayasiza abantu ukunqoba izifo ezithile kanti amanye enza abantu bavikeleke emikhuhlaneni ethile

Umfanekiso ukhuluma ngendawo okuthengiswa khona imithi. Ziqakathekile lezindawo ngoba abantu bezifo ezitshiyatshiyeneyo bathola usizo kuleyomithi.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo ethengiswa khona imithi, iqakathekile lindawo ngoba abantu bezifo ezitshiyeneyo bathola imithi yokwelapha izifo ezibahlasela mihlangemihla.

Lumfanekiso ukhuluma ngikilinika. Eklinika abantu bayelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo, babuye baphiwe amacebo okuzivikela emkhuhlaneni engabahlasela nsuku zonke.

Lumfanekiso ukhuluma ngendawo okutholakala khona imithi etshiyeneyo yesilungu. Limithi ilusizi emphakathini ngoba iselapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngamaphilisi atshiyeneyo. Lolu hlobo lwamaphilisi lulezixwayiso okumele lowo owanathayo azilandele. Ukungazilandeli kungaphazamisa impilakahle yogulayo.

Lumfanekiso ukhuluma ngomkhankaso womphakathi. Emkhankasweni womphakathi umphakathi ufundiswa izinto ezinengi ezitshiyatshiyeneyo. Umphakathi ufundiswa indlela zokuzinqabela emikhuhlaneni ethile.

Lumfanekiso ukhuluma ngomkhankaso wezempilakahle emkhankasweni abantu bayafundiswa ukuze bazivikele ezifeni ezingabahlasela abantu baphinda bafundiswa ukuba nxa sebethe bathola lezi zifo mele benzeni.

Lumfanekiso ukhuluma ngomkhankaso wezempilakahle, lumkhankaso wezempilakahle wenza abantu babekwazi izifo ezingabahlasela lokuthi lezi zifo bangazenqabela njani luqakathekile lolu lwazi kuzimi.

Lapha kukhuluywa ngomkhankaso ehlangothini lwezempilakahle. kulo umkhankaso abantu bayakhuthazwa ukuba bazivikele njani emkhuhlaneni engabahlasela. Bakhuthaza lokuthi benzeni nxa sebethe wababamba leyo mkhuhlane.

Lapha kukhulunywa ngomkhankaso oyenziwa ngabezempilakahle. Odokotela labomongikazi bayakhankasa bexwayisa uzulu ukuze avikeleke emkhuhlaneni ethile, uyaxwayiswa lokuthi nxa esethe wabamba lomkhuhlane enzenjani.

Lumfanekiso ukhuluma ngomnkankaso wezempilakahle. Emnkankasweni abantu baphiwa izixwayiso ukuze bavikeleke emkhuhlaneni ethile. Baphiwa lendlela zokweqhabela leyo mikhuhlane.

Lumfanekiso ukhuluma ngemikhankaso yakwezempilakahle, emikhankasweni abantu bafundiswa ukuzivikela emikhuhlaneni ethile baphinda baphiwe amacebo okunqoba lemikhuhlane ma ithe yabahlasela.

Lumfanekiso lo ukhuluma ngomkhankaso umkhankaso lo ngowoku khuthaza uzulu ukuba azivikele emkhuhlameni wemvukuzane ,uzuulu uyaxwayiswa ukuba azame ngamandla wonke ukunqabela lo mkhuhlane.

Lumfanekiso ukhuluma ngomkhankaso kwezempilakahle. Emikhankasweni abantu bafundiswa izinto ezinengi ezigoqela ukuzivikela emkhuhlaneni ethile. Abantu bathola izixwayiso zokuziphatha ukuze bangatholi imikhuhlane.

Umfanekiso ukhuluma ngodokotela okhuluma lesigulane ukukhuluma lesigulane kwenza athole ulwazi ngohlupho lwaleso sigulane lemithi engamsiza ukuqeda lolohlupho

umfanekiso ukhuluma ngomhlangano phakathi kwabezempilakahle lomphakathi kanye labafundi kuqakathekile ukuba umphakathi labafundi baphakulelwe ulwazi

Lumfanekiso ukhuluma ngokwenzalo, abantu kumele badle ukudla okwakha umzimba okunjengabo khabitshi ukuze imizimba yabo ihlale iphile kahle. Lokhu kwenza ukuzala kwabo kubelula.

Lumfanekiso ukhuluma ngomongikazi ohlola usane. Kuqakathekile ukuthi usane luhlolwe ukuze kubonakale ukuthi lukhula ngendlela. Abantwana bayahlatshwa kuvikelwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngenzalo yomuntu, kulo umfanekiso kukhona umama ozele abantwana ababili esesibhedlela lumama lengane zakhe.

Lumfanekiso ukhuluma ngowesifazana ozithweleyo, kuyimvelo ukuthi owesifazana azithwale ukuze athole abantwana lokhu kwenza isizwe losendo luqhubekele phambili.

Umfanekiso ukhuluma ngabezemidlalo. Ikhona imithi abayisebenzisa kwezemidlalo ukuze bathole amandla njalo bangakhathali ngokuphangisa. Kuqakathekile ukuzivoxavoxa ukuze imizimba ihlale iqinile.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo thile lwezicathulo. Lezizicathulo zisetshenziswa ngabe zemidlalo lezi zicathulo zihambelana lomdlalo umdlali azawudlala zenza akwazi ukwenza kuhle emdlalweni .

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi esetshenziswa ngabezemidlalo. Abezemidlalo basebenzisa limithi ukuze bathole amandla njalo bangadinwa masinyane. Limithi iyatholakala ezindaweni okuthengiswa khona imithi yaloluhlobo.

Umfanekiso ukhuluma ngemithi enathwa ngabezemidlalo, limithi inikeza abezemidlalo amanda ibenza bangadinwa masinyane nxa bephakathi kwemidlalo.

Lumfanekiso ukhuluma ngomuthi ethathwa yilabo abenza ezemidlalo. Bangathatha abadlali leyomithi ukuze bathole amandla njalo bengadinwa masinyani. Imithi itholakala endaweni ezithengiswa loluhlobo lwemithi.

Lapha kukhulunywa ngokudla okwakha umzimba kulabo abenza ezemidlalo. Lokhu kudala yizithelo ezitshiyatshiyeneyo. Lokhu kudala kwenza abadlali babe lamandla njalo bavikeleke emkhuhlaneni.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi esetshenziswa ngabezemidlalo abezemidlalo bayayisebenzisa imithi ukuze bathole amandla baphinda bayisebenzise ukuze bangakhathali masinyani limithi itholakala ezindaweni okuthengiswa khona imithi.

Lumfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kwezempilakahle kusetshenziswa ulwazi lwe ICT umuntu ulakho ukuxhumana lo dokotela ehleli ekhaya u dokotela emtshela okumele akwenze ukuze alulame odokotela bayaluthapha ulwazi ku ICT.

lu mfanekiso ukhuluma ngokutholakala kosizo kwezempilakahle kusetshenziswa izikhali ze ICT umuntu angenelisa ukuzihlola eyedwa endlini angenelisa njalo ukuthintana labo dokotela esebenzisa amafoni loba i whatsapp

Lumfanekiso ukhuluma ngezempilakahle kusetshenziswa ulwazi lwe I.C.T. Umuntu sengakwazi ukuzihlola yedwa iBP ukuba ikhwele okunganani kumbe yehle okunganani esebenzisa lezi izikhali.

Lumfanekiso ukhuluma ngezempilakahle kusetshenziswa ubucwepheshe be ICT. Umuntu angakwazi ukuzitholela usizo kubodokotela labomongikazi esebenzisa umakhalekhukhwini, ucingo kumbe i- Whatsapp

Umfanekiso ukhuluma ngokuthola usizo kwabezempilakahle kusetshenziswa izikhali . Ulakho ukuthola usizo kudokotela ngokumfonela kumbe ngokusebenzisa i- Whatsapp.

Umfanekiso ukhuluma ngezempilakahle kusetshenziswa ubucwephetshi be ict umuntu sengakwazi ukuzidingela usizo kubongikazi kumbe kubodokotela exhumana labo ngocingo kumbe nge watsup.

Lumfanekiso ukhuluma ngokuthola usizo kwabezempilakahle kusetshenziswa izikhali ze ICT. Ogulayo uyakwazi ukuzihlola ngalezo zikhali esebenzisa imitshina kanye lokuxhumana labodokotela ngezikhali zeICT

Lumfanekiso ukhuluma ngokuthola ulwazi ngezempilakahle kusetshenziswa isikhali ze ict lezi zikhali zisetshenziswa ngokutshiyeneyo ezinye zaso ungazihlola ngazo uwedwa ekhaya, kanti kwesinye isikhathi ungaxhumana labodokotela ngocingo.

Lumfanekiso ukhuluma ngokuthola usizo kwezempilakahle kusetshenziswa izikhali ze ict, umuntu ulakho ukuthintana lodokotela ngocingo kumbe nge whatsapp.

Umfanekiso ukhuluma ngokutholakala kolwazi kwezempilakahle kusetshenziswa Izikhali ze ICT .Amadokotela alakho ukuthola ulwazi Kuma computer lasema fonini . Alakho njalo ukuxhumana lezigulane besebenzisa amafoni kumbe owhatsap .

Lumfanekiso ukhuluma ngesigulane esixhumana lodokotela ngokusebenzisa ulwazi lwe ayisithi. Kungasetshenziswa amakhompuyutha, amafoni kumbe iwatsaphu.

Lomfanekiso ukhuluma ngezempilakahle kusetshenziswa ngolwazi lweICT. Kusetshenziswa imitshina etshiyatshiyeneyo. Umuntu ngakwazi ukusebenzisa eminye yaleyi imitshina eqhumana lodokotela esekhaya angasebenzisa ucingo kumbe iwhatsaphu.

Lumfanekiso ukhuluma ngomuthi wesintu, imithi yesintu itholakala kuzindawo ezihlala abantu. Kumithi yesintu kungasebenza amahlamvu, impande, amaluba loba amaxolo.

Lapha kukhulunywa ngomuthi wesintu otholakala entabeni kumbe eqaqeni lumuthi wesintu welapha izinto ezitshiya tshiyeneyo emuthini lo kungasetshenziswa impande kumbe amahlamvu .

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu . Imithi yesintu itholakala lula njalo endaweni ezihlala abantu .Kumithi yesintu kungasebenza , amahlamvu ,amaluba, impande kumbe amaxolo kusiya ngesifo umuntu alaso.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu, imithi yesintu itholakala lula laloba yisiphi iskhathi imithi yesintu kungasetshenziswa amahlamvu amaluba amaxolo kumbe impande, imithi yesintu itholakala lula.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu. Kumithi yesintu kungasetshenziswa amahlamvu, amaluba, impande, kumbe abantwana baleso sihlahla. Imithi yesintu itholakala lula njalo kayiduli.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu. Imithi yesintu itholakala lula. Imithi yesintu itholakala ezindaweni ezihlala abantu. Kulimithi kungasetshenziswa impande, amaxolo, amaluba, kumbe amahlamvu.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu eyelaphayo. Limithi yesintu yelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo. Limithi ingasetshenziswa ibiliswe kumbe icholwe kusetshenziswe impuphu yakhona.

Umfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu, emithini yesintu kusetshenziswa izinto ezitshiyeneyo. Kungasetshenziswa amahlamvu amaluba impande kumbe amaxolo. Imithi yesintu itholakala endaweni ezihlala abantu.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu ehlukeneyo, kulumfanekiso kukhona uluju kanye le jinja, limithi yesintu yelapha izifo ezitshiya tshiyeneyo.

Lomfanekiso ukhuluma ngohlobo lomuthi owenziwe ngemithi yesintu. Lolu hlobo lomuthi wokugeza imwene lwenziwe ngenhlaka. Limithi iyatholakala endaweni ezithengiswa khona imithi.

lumfanekiso ukhuluma ngomuthi oyenziwe ngemithi yesintu imithi yesintu itholakala endaweni ezihlala abantu kulemithi yesintu kungasetshenziswa amahlamvu amaxolo amaluba kumbe impande

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu etshiyatshiyeneyo imithi yesintu kusetshenziswa izinto ezitshiyeneyo ezigoqela amajodo, impande, abantwana balezo zihlahla amaxolo, kumbe amaluba imithi yesintu itholakala lula.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lomuthi wesintu. Imithi yesintu itholakala lula njalo endaweni ezihlala abantu. Limithi yelapha izifo ezikhathaza abantu nsukuzonke.

Lumfanekiso ukhuluma ngomhlobo wetiye owenziwa ngemithi yesintu. Kuleli tiye kusetshenziswa inhlaba. Litiye iyagezisa ingaphakathi yomuntu.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lomuthi owenziwe ngemithi yesintu. Kumithi yesintu kungasetshenziswa impande, amahlamvu, amaluba loba amaxolo. Imithi yesintu itholakala ezindaweni ezihlala abantu.

Lumfanekiso ukhuluma ngomuthi oyenziwe ngemithi yesintu, ekwenzeni imithi eyenziwa ngemithi yesintu kungasetshenziswa amahlamvu, amaluba, impande kumbe amaxolo imithi yesintu itholakala endaweni ezihlala abantu.

Lumfanekiso ukhuluma ngomhlobo womuthi wesintu. Umuthi wesintu obonakaliswe emfanekisweni uyinhlaka eyelapha umkhuhlane wenyongo. Lumuthi uyakwazi njalo ukugezisa umzimba womuntu ngaphakathi.

Lapha kukhulunywa ngomuthi olungiswe kusetshenziswa imithi yesintu. Lumuthi ulezixwayiso ezimele zilandelwe ngulo owusebenzisayo. Ukulandela imixwayiso kuyenza lowo ogulayo aphole ngendlela efaneleyo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu, emithini yesintu kusetshenziswa izinto ezehlukeneyo ezigoqela impande, amaxolo kumbe amahlamvu imithi yesintu itholakala lula njalo ayidui.

Lumfanekiso ukhuluma ngamagcobo athile esingawathola enhlabeni. Lamagcobo aqakathekile ngoba kukhona akwelaphayo emzimbeni yabantu.

Lumfanekiso ukhuluma ngesihlahla esithile esingumuthi wesintu. Imithi yesintu iqakathekile ekulapheni izifo ezithile kanti njalo ayiduli ayihluphi lokutholakala.

Lumfanekiso ukhuluma ngomuthi othile. Kulezixwayiso ezibhaliweyo kulowo muthi ukwenzela ukuthi owusebenzisayo abe kwazi ukuthi uwusebenzisa njani, njalo ngezikhathi ezinjani.

Umfanekiso ukhuluma ngomuthi wokugeza inwele, kulesxwayiso kulo kulowo muthi ukwenzela ukuthi owusebenzisayo abekwazi ukuba usebenzisa njani.

Lumfanekiso ukhuluma ngohlobo lwamaphilisi athile. Loluhlobo lwama philisi luyabe lumele lunathwe nsukuzonke njalo umuntu aze ayefika aphelela khona.

Lumfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu kanye lemithi yesintu. Kumithi yesintu kusetshenziswa izinto ezehlukeneyo ezigoqela ,impande ,amaluba , amahlamvu kumbe amaxolo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu. Imithi yesintu kungastshenziswa amahlamvu, impande, amaluba kumbe amaxolo. Imithi yesintu itholakala lula njalo itholakala endaweni okuhlala khona abantu.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu. Kumithi yesintu kusetshenziswa izinto ezitshiyeneyo. Kwesinye isikhathi kungaba yizithelo zalezo zihlahla. Imithi yesintu itholakala ezindaweni ezihlala abantu.

Lumfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu. Kulo umfanekiso kukhona inhlaba esetshenziswa ukwelapha. Emhlabeni kungaqanyulwa ugatsha lwakhona lufakwe emanzini umuntu anathe.

Lumfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu, ekwela tshweni lapha kunga setshenziswa amahlamvu esihlahla esithile. Lowo ogulayo angaxwayiswa ukuba awabilise mhlawumbe ewachole abe yimpuphu ethile.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yokwelapha eyesintu . Imithi yesintu itholakala endaweni ezihlala abantu, Imithi yesintu itholakala lula njalo kayiduli ,ngulo lalowo angazigebhela owakhe umuthi .

Umfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu. Imithi yesintu itholalaka ezindaweni ezihlala abantu. Imithi yesintu itholakala lula njalo kayiduli. Ekwelapheni kungasebenza impande, amaxolo, amahlamvu loba amaluba.

Lumfanekiso ukhuluma ngezokwelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu ngokwemithi yesintu kungasetshenziswa impande amahlamvu loba amaluba imithi yesintu itholakala endaweni ezihlala abantu

Lumfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu. Ekwelatshweni lapha kusetshenziswa imithi yesintu etshiyatshiyeneyo. Eminye yale imithi yesintu kungasetshenziswa amahlamvu, amaxolo, impande kumbe amaluba.

Lumfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kusebenziswa indlela zesintu, ekwelapheni kusetshenziswa indlela zesintu kungasetshenziswa amahlamvu, impande, amaxolo, amaluba kanye lezithelo, imithi yesintu itholakala lula.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu, kumithi yesintu kusetshenziswa izinto ezitshiyeneyo ezigoqela amahlamvu, amaluba, amaxolo kanye lempande. Imithi yesintu itholakala ezindaweni okuhlala abantu.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu. Imithi yesintu itholakala ezindaweni ezihlalwa ngabantu. Eyinye yalemithi ingatholakala ezintabeni, ezifuleni, kumbe egangeni. Imithi yesintu ilula ukutholakala. Ngubani lobani angakwazi ukuzidingela.

Lumfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu ekwelatshweni kungasetshenziswa amahlamvu amaluba loba amaxolo. Imithi yesintu itholakala ezindaweni ezihlala abantu imithi yesintu itholakala lula.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu. Kumithi yesintu abagulayo bangelatshwa kusetshenziswa amahlamvu, amaluba, impande, kumbe amaxolo. Itholakala lula imithi yesintu.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu. Imithi yesintu iphathisa uzulu ekwelapheni izifo ezibahlasela mihla ngemihla .Imithi yesintu itholakala lula njalo endaweni ezinengi.

Lapha kukhulunywa ngokwelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu emithini yesintu kungasetshenziswa amahlamvu impande amaxolo kumbe amaluba imithi yesintu yelapha izifo ezitshiyatshiyeneyo

Umfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu. Ekwelatshweni lapha umuntu angathola usizo kwabanye abalolwazi, kungabiliswa umuthi kumbe kucholwe umuthi ube yimpuphu .

Umfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu, Imithi yesintu kungasetshenziswa amahlamvu, impande, amaluba, amaxolo kumbe abantwana balezo zihlahla imithi yesintu itholakala ezindaweni ezihlala abantu .

Lapha kukhulunywa ngomuthi wesintu .Lumuthi wesintu ucholwe wabayimpuphu .Lumuthi wesintu usetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiya tshiyeneyo .

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi Eyelaphayo eyesintu. Limithi yelapha ngendlela ezitshiyeneyo. Abantu bayasizakala ngoba yona kayiduli njalo itholakala lula.

Lumfanekiso ukhuluma ngokwelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu. Imithi yesintu isetshenziswa ngokutshiyeneyo. Eminye ingacholwa, kanti njalo eminye ingabiliswa. Kule imithi kungasetshenziswa impande, amaluba, amahlamvu, njalo njalo.

Lumfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu. Imithi yesintu itholakala ezindaweni ezihlala abantu. Imithi yesintu kungasetshenziswa impande ,amahlamvu ,amaxolo kumbe amaluba. Imithi yesintu yelapha izifo ezitshiyeneyo .

Umfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu, imithi yesintu itholakala lula njalo ayibizi imali enengi, ngulolalo angakwazi ukuzitholela umuthi wesintu ukuze elaphe isifo esimhlaseleyo.

Lapha kukhulunywa ngokwelatshwa kusetshenziswa imithi yesintu imithi yesintu itholakala endaweni ezihlala abantu emithini yesintu kungasetshenziswa amahlamvu amaxolo kumbe amaluba esihlahla leso

Lumfanekiso ukhuluma ngokusetshenziswa kwemithi yesintu ekwelapheni , ekwelapheni kungasetshenziswa amaluba amahlamvu impande kanye lamaxolo imithi yesintu itholakala ezindaweni ezihlala abantu .

Lapha kukhulunywa ngemithi esetshenziswa ukulapha abantu etholakala ezindaweni ezihlala abantu, kungasetshenziswa amahlamnvu, impande kumbe amaxolo.

Umfanekiso ukhuluma ngemithi yesintu eyehlukeneyo, imithi yesintu iqakathekile, ngoba iyenza ubani lobani ayenelise ukwelatshwa yona ayiduri njalo itholakala loba kungaphi.